voilà mbokku auditeurs yi ñu ngi leen di <hesitation> nuyu di leen <hesitation> jaajëfal bu baax a baax di jégalu ci quelques minutes de retard yi xam ngeen ni <breath> li ko waral moo doon <hesitation> coupe du monde bi tey <hesitation> France doon dajeeg <hesitation> Belgique France mujj daan Belgique si benn bal ci dara <breath> mu nekkoon nag <hesitation> événement boo xam ne comme ñun Sénégal li ñuy faral di wax naan mooy France <breath> sixième pays africaine bu des ci <hesitation> mondial bi donc su ko defee donc ñu ngi leen di félicité bu baax a baax <breath> <hesitation> mbokki béykat yi waxoon nañ leen vingt heures la ñu leen joxoon rendez vous tey <breath> <hesitation> émission bi nga xam ne dañ koo jagleel béykat yi dippee ko li ci mbéy mi <breath> tey jii ñuy war cee dalalaat <hesitation> Badji di <hesitation> Badji mi nga xam ne keroog gis ngeen <breath> jaaroon na fi ñu bëri rafetlu li nga xam ne moom mooy <hesitation> émission am bi <breath> mu nekk nag <hesitation> émission boo xamante ne vraiment ñu bëri ñu ngi ko ci doon <hesitation> félicité parce que <hesitation> leeroon na trop trop trop trop trop <breath> <hesitation> Lamine <hesitation> Dieng aussi ñu ngi koy nuyu moom it <hesitation> jaaroon na fi keroog <breath> defoon na si également benn émission boo xam ne donc moom it ñu ngi ko ciy félicité <breath> waaye Massiré ñu ngi lay nuyu bu baax a baax
<hesitation> maa ngi lay fay <hesitation> monsieur Ba
nga jege micro bi tuuti <hesitation> di kontaan trop <hesitation> encore une fois ñëw teewaat ci émission <hesitation> RTS bii
<hesitation> di kontaan <hesitation> di nuyu en fait <hesitation> sama sama ñaari chefs de service yi

pour ma ñëw teewee émission <hesitation> bu am solo bii nga xamante ne dañ koo jagleel béykat yi waaw
voilà donc <hesitation> ma fàttali rek yaa ngi bokk ci <hesitation> DRDR <breath> tey jii nag ñu war a waxtaanee lu jëm ci mbirum semence dañ donc l' utilisation de la semence certifiée <breath> bonne pratique de semis <breath> <hesitation> thème bi tey balaa ñu ciy dugg rek di sori <noise> ci waxtaan bi <breath> lan nga ñu koy faram-fàccelee
<noise> waaw jërëjëf <hesitation> tey nag dañuy waxtaanee thème bu am solo muy maanaam wàllum <hesitation> semence certifiée semence certifiée boo ko déggee mooy maanaam jiw bi nga xamante ne dafa dañ ko dafa sell te dañ koo seet settantal ko loolu nag <hesitation> dafa dafa dafa nekk maanaam loo xamante ne dafa am solo parce que semence bi ñu ko waxee rek

waaw loolu mooy semence certifiée
mooy rendement yu baax rendement yu wóor
waa yu am solo yu wóor

<hesitation> d' abord xam nga su ñu nee <hesitation> utilisation bi balaa ñu ciy ñëw <breath> wax nga ko sax xëy na ci introduction bi mooy jiw bi nga xam ne <breath> dañ ko seet seetaanal <breath> boo nee seet seetaatal ñan ñoo koy seet di ko seetaatal
waaw jërëjëf <hesitation> laaj boobu am na solo damay <hesitation> am <hesitation> maanaam cawarte pour tontu ci laaj boobu noonu boo seetee <hesitation> wa ñi ñi nga xamante ne <hesitation> waa suñu dëkk bi nga xam ne mooy Sénégal dafa dafa dafa am ñu mu ñu mu ñu mu lëkkalool bokk ci benn <hesitation> espace réginale ñu koy tuddee CEDEA ci espace régiale CEDEA boobu nag boobu la ñu tënk benn document bu nga xamante ne fa la ñu def maanaam li nga xamante ne lépp dafa jëm ci wàllum semence foofu la ñu ko def waaw te loolu noonu maanaam dafa wax ni ci article <hesitation> cinq <hesitation> ci chapitre cinq article onze dafa ne lépp li nga xamante ne pour wàllum copntôle lu semence la ak <hesitation> certification bi loolu daén koo jagleen ñi nga xamante ne mooy waa DISEM DISEM boo ko déggee mooy division des semence division des semences nag mu ngi nekk fële ca Dakar waaye bu ñu nee bu bu ñu nekkee ci région yi ñi nga xamante ne ñoo leen di représenté fii mooy waa DRDR waaw
<hesitation> loolu am na solo mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko représenté donc ñoom ñoo koy <hesitation> seet seetaatal ko <breath> alors bu ñu ko seetee seet seetaatal ko <hesitation> lan moo tax ñuy naan léegi nag jiw bii nii baax na am baaxul
waaw jërëjëf <hesitation> lu tax ñu naan jiw bii <coughs> <hesitation> baax na wala baaxul <hesitation> mooy d' abord boo xoolee jiw bi da ngay gis ni jiw bi dafa nekk <hesitation> jiw <hesitation> qualité qualité gi daf ciy feeñ waaw li nga xamante ne dañ koy tuddee exigenace de production yëpp dañ koy respecté normes yëpp dañ ko respecté ba ci conditionnement bi depuis ci tool bi de ba ñu daal di egg fële ñu wax conditionnement donc lépp dañ koy seet seetaatal seetaatal ko bi nga xamante ne du ñu bàyyi benn étape <hesitation> nu ñu koy tuddee depuis le le champs jusqu' au laboratoir lépp la ñuy xool waaw voilà
ñu xool du ñu ci bàyyi benn détail
du ñu bàyyi benn détail
te <hesitation> dafa am ay <hesitation> normes yoo xam ne moom la jiw bi war a <hesitation> nu mu tudd <hesitation> méngóol
effectivement
te yooyu yëpp nag bu motee ñu soog a wax ne ah léegi nag saa waay mën ngaa wax ne am nga ji <breath> alors léegi nag <hesitation> defe naa ni leer na loolu lépp su amee ba pare seet nañu ko xool nañu ko nee nañu bon léegi lii nag mat na jiw <breath> naka lañ koy utiliser
<hesitation> voilà maintenant utilisation <hesitation> semence certifiée bi <hesitation> maanaam dama buggoon a ñëwaat tuuti ci li nga xamante ne moo tax jiwu

<hesitation> dafa am lu ñu tuddee <hesitation> pureté
pureté
maanaam dafay pur pureté mooy li nga xamante ne mélangé wul ak leneen
ak leneen moom kese la
moom kese lay doon
dara raxu ko
waa dara du ko rax loolu def c' est important dafa am solo béykat yi di xam loolu noonu

mën na nekk loo xamante ne waaw mooy xamal ni jiw gi dafay nekk <noise> jiw bi nga xamante ne jiw bu pure la waaw
loolu am na solo may fàttali que ni mbokku auditeurs yi ci kanam tuuti maanaam bu ñu la mayee nga développé tuuti rek <breath> dinañ leen ubbil tey téléphone bi

loolu am na solo

voilà moom kese la
léegi lan moo tax <hesitation> rax bi taamu wu ñu ko ci
<hesitation> rax bi lu tax taamu wu ñu ko ci

dafa am lu ñuy wax ay ay ay ay ay <hesitation> ay normes
ay normes
waaw normes yooyu noonu bu ko bu ko bu ko jiw bi amee <hesitation> du ñu bëgg mu leneen di ko rax

waa beneen aspect bi ma bëggoon a <hesitation> wax mooy te mu ama solo trop mooy affaire traçabilité
traçabilité
traçabilité boo ko déggee mooy semence bi dafay da ngay xam yow depuis <hesitation> yow mi ko en fait yow mi ko jënd yow mi jënd semence certifiée di nga xam ni kii moo ko produire

di nga xam <hesitation> pureté variétale bi di nga xam état sanitaire bi di nga xam maanaam information yu ciy yu yëpp

dafay am carte d' identité effectivement

carte d' identité
loolu carte d' :identité la
donc di nga xam fi nga ko jëndee <hesitation> ni nga ko jëndee ak yooyu yëpp
<breath> voilà
lu ba tax na du képp ku jóg rek aussi war koo mën a jaay
voilà <hesitation> <hesitation> effectivement maanaam pour nga jaay ko ah il faut nga nekk un opérateur bi nga xamante ne dañu naan un opérateur agréé
un opérateur agréé
voilà mooy ki nga xamante ne <hesitation> def na déclaration de culture ñëw indil ñu ko fële ca DRDR bu defee déclaration de culture am <hesitation> ñu daa bu daal di wax en fait ñaata ñaata ñaata la toolam toll ci yaatuwaay ñaata la am <hesitation> ñaata ban variété la bëgg a def ban spéculation la bëgg a def bu ko defee <hesitation> ñun ñu jóg dem xooli tool boobu noonu

homologation de superficie mooy maanaam dañuy ñëw constaté que ni ah waa ji këyit bu mu ñu indil kat indi wax na ñu ne moom dafay def par exemple deux hectares waaw ñun ñu dem xool effectivement que deux hectares yi mu ngi foofu noonu et puis et puis que waa ji def na également <hesitation> spéculation boobu muy wax noonu maanaam def na ñebe wala def na arachide

maanaam maa ngi wax procédure pour <hesitation> nekk pour ñu mën la pour nga mën a nekk opérateur agréé
d' accord
bu ñu jógee ci homologation de supoerficie boobu noonu ñu ngi dem ci lu ñuy tuddee homologation de la production waaw bu ñu jógee ci homologation de la production boobu noonu nag ñu doog a dem ci derbier étape bi nga xamante ne mooy conditionnement a certification de la production voilà
loolu nag defe naa ni <hesitation> leer na donc mu mel ni <breath> que yëf yi dafa am foo war a mën a jaar ngir nga mën a nekk jaaykaty jiw bu wóor jiw bu sell tey su ñu nee semence certifiée mooy jiw bi nga xam ne <hesitation> wóor nañu ni au moins boo ci amul cent pour cent rendement it di nga ci am au moins quatre vingt dix pour cent <breath> de rendement parce que loolu moom mooy garantie jiw bi également
voilà
<hesitation> may fàttali mbokki auditeurs yi que ñoom it à tout moment léegi mën nañoo participer <breath> ci 33 967 43 <breath> 00 33 967 43 00 <breath> léegi nag <hesitation> ci utilisation bi xam nga bon nawet bi door na premières taw yi dèjà gis nañ ko <breath> semence bi utilisation bi naka la war a mën a demee
waaw utilisation bi

ah waa maa ngi doon en fait dama buggoon a wax procédure bi balaa maa ñëw ci xam nga pour nga nekk opérateur agréé il faut que mu am benn pocéssus boo jógee ci processus boobu nag
opérateur agréé

ñuy jënd jiw gi nga xamante ne dañ koo cerifiée te pour ñu jënd jiw bi nga xamante ne dañ koo certifiée il foog ñu dem ci opérateur yi nga xam ne dañu leen a agréé maintenant opérater agréé yi ma yor <noise> <hesitation> yi ñu yor fii ci département de Louga te ñuy def <hesitation> arachide yor naa ko yi ñu ñii di def <noise> <hesitation> ñebe également yor naa ko
d' accord
waaw
<hesitation> am na ku nekk ci <hesitation> ligne bi ñu xool ko <hesitation> daal di moom xam naa ne béykat la allo salaamaaleykum <noise> kooku dem na mën nga yeggali le temps que ñu amaat keneen
waaw léegi <hesitation> dama buggoon a lim quelques <hesitation> opérateurs yi nga xamante ne dañ leen agréés si wàllum <hesitation> li ñu tuddee semence arachide

voilà dina am solo voilà maanaam ñu ci ñi nga xamante ne <hesitation> gën nañ ci am <hesitation> solo waa bon du ma ne ñoo si gën a am solo sax parce que ñëpp am nañ ci solo waaw parce que mun naa lim <noise> peut être trois personnes rek waa ñeneen ñu si dégg ñu ko déggul tamit ñu xam

ok
<hesitation> kenn ku ma mën a lim mooy waa COPACEL COPACEL ñoom dañuy def <hesitation> li ñu tuddee <hesitation> semences d' arachide

FAPAL également dañuy def <hesitation> semence d' arachide
d' ailleurs sax ñaar ñooñu defe naa boo leen limee
yóbbaale nga ñëpp voilà
alors 33 967 43 00 fii ci 88 point 7 FM Louga xanaan di yokk kon <hesitation> COPACEL mu ngi fële ca Ndongur Ndiaye FAPAL mu ngi fii ci Kell Guèye ñoom ñaar ñëpp nag ñoo jàkkaarloo ak tali bi bu <breath> route nationale bi benn la boo ñëwee ba Kell <breath> <hesitation> FAPAL mu ngi leen féetee donc à gauche bu fekkee Louga nga jugee bu fekkente ni nag <hesitation> COPACEL boo demee ba Ndonguur mu ngi lay féetée à droite <noise> ñu jël donc ki ci <hesitation> ligne bi allo salaamaaleykum
maaleykum salaam wa rahmatulah
sëñ bi ziaar nañ la waaw
ah kii di sa mbokk la rek
sama mbokk de
Serigne Lo kër Allé
lan Lo
Serigne Lo Kër Allé
Serigne Lo

ah
mën naa am sa numéro
waawaaw
ñaata la
77 439
439
80
80
79
79
waaw
voilà jërëjëf Serigne Lo Kër Allé ñu ngi ci waxtaan bi nga xam ne tey ñu ngi ko jagleel béykat yi rawatina mooy jiw bu sell te wóor <breath> <hesitation> suñu invité bi di <hesitation> monsieur Badji mu ngi lay déglu bu fekkee dafa am loo ko bëgg a laaj
waaw damay sant di gërëm rek émission bi di ko rafetlu ndax man béykat laa ñi ma nekk béykat lañ ñoom daanaka mën naa ne si mbéy la ñu yaroo rek waaw
macha allah
ah waaw léegi damay sanr i tam sunu projet bi fi ñëwoon démb
waa ECHO
yaa ngi may dégg dañu fee ñëwoon démb waa ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay bi rafet na ak waa DRDR Diène ñëwoon na
macha allah
* ak <hesitation> waa * ñoom ñëpp ñewoon nañ

tubarkala kay sant far sax di leen sant kay la dalee ca kaw ba ca suuf
eskay eskay
seen xol sedd na guy Diop teg na nu si yoon woo xam ne nee naa ko daal c' est la première fois ñu mos a gis <hesitation> * des fois nag ci ci nu mu tuddati ministère mbay mi
service agriculture
ah waaw waaw
macha allah
waaw teg nañu yoon wax nanu <noise> nii ngeen di jiyeeg ak ni ngeen di def lépp
eskay
ñii nee nañ koo xam ne am na fanweeri at si mbay kooku moom mën nañ mën a mënee su koo jarul ñu koy jàngal

nawet jeex na waaw
ah kon jeex na kon jeex na
waaw
en tout cas sant nañ la yow it gërëm naén la
waaw léegi ba tey nag ñoom ñu ngi doon sant i tam Diop nag

macha allah macha allah
waaw laabiir lool am ci am ci am ci laabiir bu ñu si jógee dem seeti Cissé mi nga xamante ne gannaaw yàlla moo leen

waaw
yow am nga tool de yow am nga tool béykat nga yaa ngi béy
waay yow du ji naa ba sax na ñëwal xo ñëwal xool
<laughs> <hesitation> semence bi nga xam ne moom nga ji ma ne ji bi nga ji yow
ji naa ñebe ji naa gerte
waaw sa ji boobu laa wax ma ne li nga ji
waaw
yow foo ko jëlee foo ko jëlee laa bëgg a xam foo ko jëndee
maa ko maa ko xolli maa ko xolli maa ko xolli maa ko ñorle woon wàññi bi ma paree ma wàññi du ma ne si gouvernement de li ma li ma am bu doon fukki kilos it ma wàññi ñaari kilos ya denc lu ñu ma joxaat nag ma dolli si lu ñu ma joxul ma jàpp ci li ma am waawaaw
d' accord !fra
<hesitation> dama dama am lu ma la bëgg a wax rek tuuti góor gi
waaw
waaw d' ailleurs yaakaar naa ne monsieur Diop démb daf leen ko fàttee wax mooy maanaam semence bi nga xamante ne dañ leen ko jox foofu noonu ci dëkk ba
waaw
semence traitée la semence

******** waaw
yaa ngi may dégg bu baax
waaw

waaw

da ma ne
waaw
waa service de fii démb bi ñu ñëwee Diène ñooñu ak monsieur Fall ñooñu bi ñu ñëwee
waaw
dañ ñu ne même carton yi defoon eau de javel bi sax na ngeen ko sànni bu leen ko jox jur gi
voilà am na solo am na solo

mais moo tax en fait ma profité may profité encore une fois ci <hesitation> antenne <hesitation> temps d' antenne bi pour wax leen ko

chimique la produit chimique la

te am na si yoo xam ne dañ koy bind si kii comme li waa ji wax Am Amady Ba wax léegi
waaw
bind carte d' identité baa ngii
<laughs> jeex na jeex na yow tu as
wa waaw ñoo ko bokk waa ñi comme yëf yi day xat kon jërëjëf
kooku di <hesitation> Serigne Lo bu Kër Allé ñu ngi <hesitation> bég bu baax a baax ci wooteem <breath> yeneen producteurs yi également aussi ñu ngi ñuy déglu mën nañoo def 33 967 43 00 donc <hesitation> Massiré sànq wax nga lu am solo loo xam ne bëgg nga ko eggee waa ëkk bi que ni semence bi li ci nekk tax na munuñu koo jëfandikoo léegi
<hesitation> <hesitation> semence bi en fait dañu ko traité maanaam boo déggee semence bi nga xamante ne dañu koo traité te produit chimique boobu noonu dafay tax yow mii <hesitation> béykat bi waroo ko mun a jëfandikoo
ok ok
loolu c' est pour que <hesitation> graine bi ñu mun koo protégé <hesitation> bu ñu koy ji

<hesitation> ñu dellu si waat ci waxtaan bi le temps que ñu amaat beneen appel ci 33 967 43 00 <breath> ba tey rek nga nekkoon ci utisitaion bi nga xamante ne moom mooy semence certifiée bi ñu ne tamit bonne pratique <hesitation> bu ñu nee bonne pratique maanaam daal xëy na yëf yi yemul rek si dem jël ko rek
voilà
dem jiw ko noonu
gis nga <hesitation> boo amee boo amee jiw bu baax dèjà <hesitation> dafa am solo

léegi boo jà boo bi nga <hesitation> bi nga amee jiw bi ginnaaw ba nga amee jiw bu baax ba noppi <hesitation> dafay am solo tamit ngay appliqué li ñuy wax ay bonne pratique <hesitation> culturale bonne pratique culturale yooyu <hesitation> lu ci lu lu koy lu koy lu koy lu koy tijji wala li nga xamante ne mooy mooy premier aspect bi mooy nga d' abord <hesitation> nga choisir ay variétés <hesitation> précoces mooy am nga jiw bi rek mooy am nga soit booy boo ci jiw bi nga choisir variété précoce d' :abord loolu dafa am solo <hesitation> nawet bi dafa gàtt il faut que ñuy léegi ñuy adopté wu di jël ay variété yi nga xam ay variétés précoces la bu rombee variétés précoces yooyu noonu ngas nga dem li ñuy wax nga lu ci topp mooy nga dem def choix du terrain maanaam sa tool fi ngay def <hesitation> sa sa sa ñebe wala sa gerte ngay tànn sa suuf soosu noonu

waaw wala beneen bi ñu naan limoneux sableu sa sablonneux
jooru deg
joor deg waaw

beneen bu si topp mooy boo boo boo choisir sa jiw choisir sa sa sa terrain <hesitation> dafa ñuy bëgg tamit terrain bi maanaam <hesitation> sa sa sa tool gi nga koy def lu ñuy tuddee assolement soit fii nga nga nga ne fii dama koy noppal fii nga def fi <hesitation> lu ñuy tuddee <hesitation> mil fii nga def fi lu ñuy fii nga def fi ñebe année prochaine nga nga tourné
nga tourné
waaw nga tourné loolu la ñuy wax rotation rotation culturale loolu dafay am solo ñu di ko <hesitation> <hesitation> voilà

voilà loolu rotation boobu en fait dafay permettre suuf si di regenérer wu parce que suuf bi boo boo ko noppalee dèjà <hesitation> fi nga béyoon par exemple fi nga defoon <hesitation> fi nga defoon dugub année prochaine nga tourné

bu boo jugee boo defee mil beneen année bi nga def <hesitation> ñebe da ngay gis ne suuf si dafay gën a dundaat
hum <hesitation>
dafay am solo boo defee dugub fi nga def dugub beneen année nga def fa ñebe

par rapport ak bu fekkonte ne leneen nga fa def
day gën a alors donc am na ci <hesitation> solo

tey ma ànd ak kii di Massiré <breath> Badji bokk ci DRDR xam-xamam màcc jëm ci wàllu mbay ñuy gi li émission bi li ko tax a jóg rek mooy jàppale <breath> béykat yi tey nag ñu war a waxtaanee lu jëm ci wàllub <hesitation> jiw yi semence certifiée xam nga jiw bi nag <breath> <hesitation> yaatu na ci li nga xamul lu ñu ci war a mën a waxtaanee <breath> ndax <hesitation> am na solo it si béykat bi naka la ci mën a jotee
waaw <hesitation> balaa maa may ma ma boo ma mayee tuuti rek

waaw Amar Diop amar Diop naka waa Ndeji diop Amar Diop lan mooy sa numéro téléphone <noise> waaw 452 43 13 voilà donc <hesitation> Amar ñu ngi lay déglu waaw

pourtant émission yi commencé naa yàgg na de yàgg na de

ndeysaan ndeysaan wax nga dëgg de waaw waaw ñu ngi lay dégg bu baax

ndeysaan

waaw

dëgg la dëgg la

dëgg la incha allahu rabi

dëgg la